Umama ulosana lwakhe esibhedlela. Umntwana ohlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane osumhlasele emzimbeni wakhe.

Umongikazi oyelapha imikhuhlane yama "Skin"ugqokile waphelela uvale ubuso bakhe lekhanda lakhe, kukhomba ukuthi laye kumele avikeleke nxa ebamba abagulayo.

Izigulani labomongikazi babonakala endaweni yomthola mpilo kukhangelwe imikhuhlane ehlasela ijwabu lomuntu

Kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe ezibhedlela bayethola uncedo bavikelwe kumikhuhlane ehlaselaya abantwana ezindaweni ezitshiyeneyo emakhaya lemadolobheni.

Kusesibhedlela kumbe emtholampilo lapho ogulayo ekhangelwa ngumongikazi kumikhuhlane ephathelane lejwabu lomuntu.

Lapha kusemtholampilo, lapho ke umuntu athi nxa engena khona uyahlolwa ukuhamba kwegazi lakhe ukwenzela ukuthi athole uncedo oluqondileyo.

Abantu bavame ukubanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo kumaskins abo. Nampo ke lapha ke emtholampilo bagqokile amacoat alithanga, bagqoke amamask, bagqokile ukuze bangathelelani lumkhuhlane ngesikhathi eselatshwa.

Nangu ubaba ogulayo usesibhedlela uzohlatshwa ijekiseni wokuvikela umkhuhlane omhlaseleyo emzimbeni wakhe umongikazi uyamhlaba ijekiseni

Nampa ababili lapha, bagqoke kuhle kakhulu, okukhomba ukuthi basemsebenzini wabo owokwelapha imkhuhlane ephathelane le skin. Baqhubelana imithi ukuze omunye ahambe ayezelapha.

Ibhakane leli kumbe iphetshana likhomba imithi yokwelapha imikhuhlane ehlasela ijwabu lomuntu .Kuleziqondiso ezitshengisa ukusetshenziswa kwayo.

bakhangela ngemikhuhlane etshiyeneyo eyejwabu vele bagqokile izigqoko ezikhomba umsebenzi wabo bagqokile bavalile ubuso babo lamakhanda abo okukhomba umsebenzi wabo abawenzayo

Umntwana uphethwe ngumkhuhlane ohlasela ijwabu. Usemtholampilo ukuze athole uncedo ngabezempilokahle labo bagqokile izembatho zokuvikela ukuthi babanjwe ngulowo mkhuhlane.

Umhlaba wonke jikelele, ufundisa izakhamuzi ngokuqakatheka, kokuthola amanzi ahlanzekileyo. Ukuze kuvikelwe imikhuhlane, engaqamuka, ngokunatha amanzi angcolileyo.

Abantu elizweni kumele babe lelungelo lokuthola indawo zokubayelapha nxa bathe bavelelwa yimikhuhlane. Abelaphi bagqoke izembatho zokubavikela emikhuhlaneni ethe yaqhamuka elizweni.

Emhlabeni wonke jikelele kuyagqugquzelwa ngokuthola impilakahle langokusebenzisa amanzi avikelekileyo lokudla okuqondileyo okondla impilakahle yomuntu.

Abantu balamalungelo okuthola impilakahle emhlabeni wonke jikelele ikakhulu amanzi anathwayo kumele kubengamanzi avikelekileyo angeke abangele imikhuhlane ebantwini. Umhlaba wonke jikelele uyagqugquzelwa ukuthi sinathe amanzi avikelekileyo.

Abezempilakahle bahlezi lapha emhlanganweni ekhulunywa ke ngokuqakatheka kokwelatshwa kwemikhuhlane etshiyeneyo endaweni ezitshiyeneyo bayaxoxisana ngendlela ezingenziwa ukuze ezempilakahle zithuthuke endaweni ezitshiyeneyo.

Umuntu wonke jikelele emhlabeni wonke ulelungelo lokuthi akhuthazwe ekuzivikeleni kumikhuhlane, engaqamuka, phakathi kwempilo zabo.

Bayafundiswa lapha omongikazi ukwenzela ukuthi baphume phandle bancede izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo endaweni zemakhaya lemadolobheni ukwenzela ukuthi abantu bahlale bevikelekile ngasosonke iskhathi.

Abantwana kufanele bathole impilakahle ngokufundiswa langokunatha amanzi ahlanzekileyo ukuze bavikele imikhuhlane engabahlasela.

Untombazana osakhulayo ukhanya ezichelesele okukhomba ukuthi ulempilakahle enqondweni yakhe lasenhlizweni yakhe uchelesile, ukhululekile akukho okuhlukumezayo.

Kuqakathekile ukuthi umzali abelempilakahle yakhe engqondweni yakhe njengoba siyabona ke umama labantwana bakhe. Kukhanya sengathi uyacabanga kakhulu njengoba abantwana laba babili bengani bayalingana omunye uphethwe omunye uhlezi kungani ke kuyamhlukuluza engqondweni yakhe.

Lo umfanekiso ukhomba ukuthi lo umuntu uphethwe ngumkhuhlane wengqondo. Siyambona ngendlela ahlezi ngayo, ngendlela ayiyoyona ukuthi usephathekile lapha ekhanda.

Umama losane lwakhe emtholampilo ophathelane lokukhangela imikhuhlane ehlasela ingqondo

Lapha kukhomba umkhankaso okhangelane lemikhuhlane yengqondo umhlaba wonke jikelele oyenziwa ngenyanga kaMfumfu emhlabeni wonke .

Abantwana bayahlaselwa yimikhuhlane yengqondo nxa sebethe bahlaselwa yilomkhuhlane bayahamba esibhedlela sakhona esikhangelana komkhuhlane wengqondo ,nango umntwana la uzivale ubuso bakhe okukhomba ukuthi akaphilanga kuhle.

Nanko ke abazempilakahle bethola izifundo eziphathelane lemikhuhlane yengqondo evame ukuhlasela abantu abatshiyeneyo ezindaweni ezitshiyeneyo.

Imibheda kumawodi ezibhedlela emakhaya lemadolobheni kuhlanzekekile okukhomba ukuthi kusemthola mpilo.

Abogatsha lwezempilakahle emazweni atshiyeneyo bayakunanzelela ukuthi kumele kube lezindawo zokulapha abantu emakhaya, emadolobheni ziyatholakala izindawo lezo esingathi ngamakilinika kumbeni izibhedlela.

Emaphandleni kulezibhedlela lamakilinika, avame ukuba duze kwemigwaqo njalo kuyabe kule arrow ekhomba ukuthi isibhedlela singaphi khonapho. Kusemakhaya lapha, utshani, izihlahla lomgwaqo okhomba ukuthi kusemakhaya emaphandleni.

Kusesibhedlela, sibona abezempilakahle begqokile. Bezivikela, bevale imillqomo yabo, ukuze bangangenwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Emakhaya, emaphandleni emadolobheni amancinyane, Kuma mining towns, Kuma city centres kulezindawo ezinengi ezokuthi abantu belatshwe nxa bethe bagula imikhuhlane etshiyeneyo.

napha abagulayo owesilisa lowesifazane bahlezi esibhedlela balande ukuzothola uncedo lokwelatsha ngamadokotela

u dokotela wamehlo ngoba lapha kutshengiswe amagogorosi kumbe amangilazi ogulayo uyahlolwa ukuze athole amagogorosi ayiwo afaneleyo

Emazweni onke umhlaba wonke jikelele emakhaya, emadolobheni amancane lemadolobheni amakhulu kuyatholakala izindawo zokwelapha abagulayo.

Lapha kusesibhedlela . Sibona abelaphayo okuthiwa ngabongikazi. Lezigulane ziyangena ukuzetholimpilakahle.

Emazweni wonke emhlabeni jikelele kulezindawo lapho abantu abayelatshwa khona emakilinika kumbe ezibhendlela ezitholakala emadolobheni ukuze abantu bahlale bevikelekile kumkhuhlane mele baye khonalapho esibhedlela lemakilinika.

Esibhedlela bayafunda amadokotela labongikazi imikhuhlane etshiyeneyo. Kuse mtholampilo lapha balalelisile sibona langendlela abagqoke ngayo ukuthi basesibhedlela.

Lapha sibona abezempilakahle befundela umsebenzi wabo ukuze nelaphe abagulayo nxa sebethe baqeda izifundo zabo.

Nanko umuthi ophakathi kwembodlela uvalelwe isivimbo singumbala owesibhakabhaka omunye ulesivimbo esimhlophe nangu lodokotela uhlezi lothengisayo ekhemisi siyambona.

Omongikazi bagqokile izigqoko zabo balamasasiki ,bafundile balungisela ukuyamsebenzini njengabantu abaqeqetshileyo bahlezi bathuthukile kakhulu.

Esibhedlela okundisa omongikazi ukuba baqeqetshe ekulapheni abagulayo ,sibona ke imitshina amasinki lokunye nje okutholakalayo endaweni yokufundisela omongikazi.

Ugatsha lwezempilakahle endaweni ezitshiyeneyo luyenza imikhankaso. Ukulimukisa abantu ngemikhuhlane engabakhona, lokuqakatheka kokuba lolwazi ukuze bahlale bevikelekile kumikhuhlane.

Ngumkhankaso wokukhomba ukuqakathela kwempilakahle phakathi kwabantu emakhaya, emadolobheni ukuze bahlale belempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bekhankasela ngokunanzelela imikhuhlane engabayehlela ngezikhathi ezitshiyeneyo kubadala labancinyane abantwana.

Umkhuhlane wetshukela ovame ukuhlasela abantu endaweni zonke emhlabeni uyananzwa ngosuku lwawo esilubonayo lapha ukuze abantu bananzelele ukuthi ukhona lowumkhuhlane.

Ilizwe lelizwe kumele linanzelele ukuqakatheka kwezempilakahle, abantu bayafundiswa ke ukuthi bananzelele ngezempilakahle yabo. Ngumkhankaso owezempilakahle lapha.

Kuyenziwa ama workshops atshiyeneyo esibhedlela ukwenzela ukuthi abantu bahlale benanzelele ngezempila kahle baphinda bayehle bayefundisa abantu endaweni ezihlukeneyo emakhaya lasemadolobheni.

Ibhakane elikhomba ukukhankasela imikhuhlane we HlV le AIDS umhlaba wonke jikelele

Nansi esibhedlela esikhulu emakhaya kumbe emadolobheni. Kuhlanzekile. Kulamaluba lezihlahlana ezincane. Kulabantu laphana bahlezi emabhentshini abamelele ukuthi bangene batholeke uncedo.

Emakhaya, emadolobheni kuyatholakala izindawo zokwelapha abantu. Kulabongikazi amadokotela kunye lezigulane bayathola imfundiso ephathelane lemikhuhlane etshiyeneyo.

Kusesibhedlela kumbe ekilinika lapho ke esithola khona abagulayo bezothola uncedo kunye labantwana abasakhulayo, kulamaphetshana akhomba okunengi nengi okwenzakalayo ezibhedlela.

Ezibhedlela emakhaya kuya khankaswa ukuzela ukuthi abantu bananzele ngo mkhuhlane ongabe usuqamukile. Nampo ke abasebenza kweze mpilakahle. Bagqokile izikipa zabo, ezifananayo okukhomba ukuthi basebenza kweze mpilakahle.

Kusemtholampilo, ekilinika kumbe esibhedlela esikhulu. Ogulayo uyelatshwa uthathwa igazi.

Izibhedlela ke zindawo lapho esithola khona ukwelatshwa nxa ugula mele uphangise uye khona ukuze uthole ukusila masinyani. Zigcwele izibhedlela elizweni lakithi emakhaya lasemadolobheni.

Lapha yindawo yokwelapha abagulayo, ekliniki emakhaya lemadolobheni, njalo sibona izimota ezisetshenziswayo ngabongikazi kule indawo.

Esibhedlela kutholaka abadala labancinyane. Ukuze bangene kumongikazi bayahlala phandle ezihlalweni bayabizwa ngokulandelana kwabo. Kulabadala kulabancinyane babuye emtholampilo ukuze belatshwe ngabomongikazi.

Nansi ikhemesi esibhedlela, emakhaya, emadolobheni. Sibona imithi etshiyeneyo, eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ungagula uyahamba esibhedlela emakhaya emadolobheni ungahlolwa ngudokotela uyakubhalela umuthi okumele uwuthole uyahamba ke uyewuthola kuma pharmacies agcwele ke ezibhedlela zethu yikho lapho okulemithi yokuthi welapheke kuhle uhle uphole.

Kusesibhedlela siyabona udokotela laphana uyachasisa ngomkhuhlane othize kuzigulane ezibuyileyo ukuzelatshwa kukhanya kukhulunyiswana kuhle kakhulu laphana.

Kusesibhedlela lapha umongikazi ugqokile amagilavu ukuvikela imikhuhlane njalo ke nangu ke eyelapha isigulane.

Abomungikazi bayafundiswa ukwelapha abathe balimala bekhangelelwe ukuqunywa izitho eziyabe zithe zalimala.

Osekhulile umuntu uyahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo phakathina komzimba wakhe. Lapha ke uyazihlola kumbeni uyazenwaya umhlane wakhe ngoba sokukhona okhumhlukuluzayo khonalapho.

Abongikazi bakha isibhedlela esikhulu. Siyabona bagqokile ama coat amhlophe. Omunye ugqokile okutshiyene labanye. Bonke laba basebenzisa ezibhedlela imisebenzi etshiyeneyo.

Nangu ke umuntu ogulayo, uyazihlola ngokuzibambabamba esebenzisa iminwe yakhe engalweni yakhe , kuqakathekile ukuthi uzihlolahlole ngokuzibambabamba ukuze ubambe kunga okukuhlupha emzimbeni wakho

Uma ugula uyahamba esibhedlela uyethola amajekiseni. Amajekiseni avikela imikhuhlane engaphakathi kwakho, lumuthi uyahlatshwa emahlombe ungele phakathi komzimba wakho.

Imithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo eyabe ithe yahlasela abantu abatshiyeneyo kukhona eyabancane leyabadala leyabadala asebekhule kakhulu .

Yisakhiwo esitholakala ezibhedlela, okuhlolwa khona imithi lokusebenza kwayo kuzigulane ngesikhathi umuntu eselatshwa.

Ngumtshina omkhulu. Osetshenziswa kumalaboratories, ukuhlolisisa imikhuhlane, lemithi engasetshenziswa, ukwelapha limikhuhlane, ezibhedlela ezinkulu emadolobheni.

Ezibhedlela kuyatholakala amakhabothi agcina khona imithi etshiyeneyo eyokuhlola leyokuhlaba izigulane.

Udokotela uyakhangela ke indlela imithi esebenza ngayo endaweni zokwelaphela abantu. Uyacubungula ekhangelisisa ngendlela omuthi ongasetshenziswa ngayo.

Kusesibhedlela esikhulu okulemitshina emikhulu ehlola imithi ukusebenza kwayo kuzigulane.

Okutholakala esibhedlela imitshina tshina ekhomba ulwazi oluphezulu ekuncedeni abantu abagulayo abancane labadala njalo usetsenziswa ngabantu abafunde kakhulu.

Ngibona ilab lapho okuhlolwa khona imithi etshiyeneyo indlela engasebenza ngayo emizimbeni yabagulayo ukuze belatshwe basile kuhle

Amalebhu ayahlola, akhangelisise, acubungule imikhuhlane etshiyeneyo lokuthi ingelatshwa kanjani. Ayatholakala amalebhu ezibhedlela ezinkulu, emadolobheni amakhulu emazweni atshiyeneyo.

Lapha kusesibhedlela. Kukhona imitshina etshiyeneyo yokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yezigulane.

Kuse lab lapha okuhlala khona imithi etshiyeneyo nansi imithi lapha isemambodleleni ilezivimbo ezilithanga.

Lapho ke sibona umtshina osetshenziswayo kuma"labs",ukuhlolisisa ukusebenza kwemithi ethize kumikhuhlane etshiyeneyo.

Lapha ke yi lab okuhlolwa khona imithi ukusebenza kwayo emizimbeni yabantu kumbe lemikhuhlane etshiyeneyo.

Laphoke okuhlolwa khona imithi etshiyeneyo nangokuthi isebenza kanjani emizimbeni womuntu lokuthi umuntu angancedakala kanjani ngale imithi

Omama abazithweleyo bayahamba ezibhedlela ukuze bayethola uncedo ngokufundiswa ngesikhathi bekhulelwe langokuthi baphathe njani ingane zabo nxa sebethe bakhululeka.

Omama abasanda ukuba labantwana bayahamba ezibhedlela ukuyelaphisa abantwana kumikhuhlane etshiyeneyo lokuthi bavikelwe labo bathole imfundo ephathelane lesikhathi leso besiba labantwana. Abantwana bayahlolwa bahlatshwe amajekiseni kulezondawo.

Omama abazithweleyo bayathola uncedo ezibhedlela eziphathelane lokuzithwala kwabomama. Nampa omongikazi lapha kumaternity wing belungiselela ukunceda omama abazithweleyo

Umama lapha use baby clinic lapho okulatshwa khona abantwana, abantwana bayelatshwa endaweni zabo ezibhedlela ezinkulu bayahlolwa ngabongikazi.

Izikhali lezi ziyasetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane kumbe ukuhlola imikhuhlane zisetshenziswa ngamadokotela ekwelapheni abagulayo ziyatholakala ezibhedlela kumbe kumtholampilo emadolobheni amakhulu.

Kulomtshina osetshenziswayo ukuhlolisisa osekuthe kwaba luhlupho umuntu ngesikhathi esegula.

Lo umtshina utholakala ezibhedlela, wenzwe ngezenge elomzila olombala oyisibhakabhaka uyancedisa kakhulu ebantwini abagulayo ezibhedlela ikakhulu emadolobheni.

Izikhali zokusetshenziswa ezibhedlela, zihlola imikhuhlane, zibone ukuthi umuthu lo ubulawa kuyini ukuze athole ukwelapheka kuhle.

Sithola imitshina etshiyeneyo ezibhedlela ezinkulu. Eyokuhlola imikhuhlane angabe ihlasele isigulane. Iyanceda kakhulu ekuthini kubonakale ukuthi umuntu ubulawa kuyini lokuthi welatshwa njani.

Lezizikhali ziyasetshenziswa ezibhedlela ngamadokotela. Ebantwini abagulayo. Kungabe kuhlola ukuthi uzwe ukuthi kuyini okuhlupha umuntu Ukukhupha okuthe kwangena emuntwini ogulayo.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela emakhaya emadolobheni kube khona izikhali lezi, eziphathisa obongikazi nxa beselapha izigulane Lezi izikhali ziyimihlobohlobo etshiyeneyo njalo zenziwe ngezinto ezitshiyeneyo ikakhulu ezinengi ezinje ngensimbi.

Ezibhedlela kuyatholakala izikhali ezitshiyeneyo ezinceda abagulayo. Kulemibheda yokuthi balale kulamastretching beds lokunye okunjalo kuqakathekile ukuthi kubekhona ezibhedlela.

Lesi isitsha siyasetshenziswa ezibhedlela ukugcina imithi etshiyeneyo, esetshenziswa ngabantu abagulayo.

Yimithi etshiyeneyo lamajekiseni atshiyeneyo okutholakala ezibhedlela kusetshenziswa ngamadokotela lama nurse.

Ngeyinye imitshina etholakala emakilinika lezibhedlela esetshenziswa ukwelapha abagulayo

Umtshina omhlophe ulescreen esikhomba okwenzakalayo kulowo oyabe ewusebenzisa. Imitshina eyokusebenzisa ezibhedlela ezinkulu, emadolobheni amakhulu.

Nanti ibhokisi elilemi elilezikhali zokusetshenziswa. Libhaliwe ukuthi ngelani lokuthi phakathi kulani lokuthi kuzasetshenziswa njani. Konke kubhaliwe phandle kwebhokisi.

Imitshina etshengisweyo iyatholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe ezincinyane emakhaya lasemadolobheni

Nanso isikhali sakulezi insuku esisetshenziswayo ngamadokotela ezibhedlela ezinkulu, ngesokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo engabe isemzimbeni womuntu

Ngokunye kwezinto okusetshenziswa nxa kuselatshwa abagulayo. Kuyatholakala emakilinika lezibhedlela.

Nanku ke umtshina omkhulu esibhedlela. Ungatholakala ezibhedlela, emakhaya, lemadolobheni amakhulu, Ezibhedlela ezinkulu, uyasetshenziswa ngesikhathi nxa kuhlolwa imikhuhlane, etshiyeneyo, kuzigulane.

Ezibhedlela ezincinyane lezinkulu siyathola izikhali ezitshiyeneyo ezincedisa umongikazi ukuhlola lokubona ukuthi ogulayo uphethwe kuyini.

Lesi yisikhali siyasetshenziswa esibhedlela ngamadokotela ukuhlola lokubona okwenzakalayo emzimbeni wesigulane.

Ngomunye wemitshina otholakalayo ezibhedlela ukuze ogulayo athole uncedo ngesikhathi ethe waya esibhedlela.

kusemtholampilo lapha sibona ke izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ekwelapheni abagulayo kumbe ukubahlola

izikhali ezisetshenziswayo ezibhedlela lasemakilinika ekwelapheni abantu abagulayo

Kulezinsuku ezibhedlela lasemakilinika emadolobheni lemakhaya kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabagulayo.

Ezibhedlela zethu ezincinyane lezinkulu, emakhaya emadolobheni. Siyathola izikhali ezincedisayo abongikazi kuzigulane ukuze zincedakale kumpilakahle yazo.

Imitshina esetshenziswayo ezibhedlela ngesikhathi izigulani siyakuyelatshwa ziyabangcedisa kakhulu odokotela nxa beyelapha isigulani

Imitshina esetshenziswayo ngabongikazi ezibhedlela, emakiliki ukuze abantu bathole ukuncedakala nxa sebethe bagula.

Lapha kusendaweni yokwelatshelwa abagulayo bayatshengiswa ke ezinye zezinto ezitholakalayo ezibhedlela, umuntu kumele ahlolwe eyedwa njengalokho okutshengiswe lapha.

Lapha isigulani sesifakwe amabhandeji njalo waphiwa umtshina wokumcedisa ukuze enelise ukuhamba kuhle

Izikhali ezisetshenziswa ngabomongikazi kulabo abagulayo zifanana lezigelo ziyangcothula kumbe zihlabe ukwenzela ukuthi kukhitshwe okuyabe kuhlupha lo ogulayo.

Lesisikhali siyatholakala ezibhedlela. Ngumbheda olalwa ngumuntu ogulayo ngesikhathi ehlolwa okuyabe kubuhlungu emzimbeni wakhe

Isikhali esisetshenziswayo esibhedlela lasemakilinika kuzigulane ukuze zithole uncedo.

Imitshina eyehlukeneyo eyokwelapha abantu iyatholakala emakilinika lezibhedlela ezinkulu, emakhaya lasemadolobheni.

Le imitshina yalezinsuku eyelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo ngesimanjemanje ngama aplayensizi atholakalayo ezibhedlela.

Ukuze kuhloleke imikhuhlane abantu abagulayo kuyafunakala ukuthi kube lemitshina ezahlola ixhwayisise ukuze ithole okuyikho okugulisa izigulani emakhaya lasemadolobheni

Imtshina emibili eyehlukeneyo ekhomba ukuthi isetshenziswa ezibhendlela ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo

Izikhali kokusebenzisa ezibhedlela kulescreen esikhombayo ukuthi kuyini okuhlupha ogulayo kuyasetshenziswa ngabodokotela abawufundeleyo umsebenzi wokuthi usetshenziswa njani.

Lelibhokisi ele-RedCross, lijayele ukuba lombala obomvu, lesiphambano. Phakathina kwebhokisi leli kutholakala okunenginengi okusetshenziswayo ku-first aid, esingathi luncedo lwakuqala, nxa umuntu ethe wavelelwa yingozi, kumbe ngumkhuhlane.

Izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ezibhedlela njalo zilemibala etshiyeneyo ekhomba ukuthi lazo zisebenza imisebenzi etshiyeneyo.

Ezibhedlela ezincinyane, ezinkulu emadolobheni , lemakhaya kutholakala izikhali ke ezitshiyeneyo ezisetshenziswayo ngabongikazi nxa benika uncedo kwabagulayo.

Izikhali lezi zitholakala ezibhedlela ,zitshiyene langokuthi zisetshenziswa njani . Ngabongikazi kumbe amadokotela.

Ngomunye umtshina omkhulu othalakala ezibhedlela usetshenziwa ngama dokotela ukuhlola loku khangela umzimba womuntu ogulayo.

Lumtshina usetshenziswa ezibhendlela emakhaya lemadolobheni ukuhlola izigulane ukuthi ezibulawa kuyini abantwana bonke labadala bayahlolwa

Nansi isikhali esitholakalayo ezibhedlela, emakhaya lemadolobheni amakhulu sisetshenziswa ngesikhathi nxa umuntu eselatshwa kumbe ehlolwa umkhuhlane oyabe umhlasele.

Imithi leyi ngeyalezinsuku, ifakwa emabhokisini atshiyeneyo kulemibala etshiyeneyo olithanga , oyipurple kubhalwe amabala atshiyeneyo ombala oyisibhakabhaka. Yimithi yalezinsuku.

umuthi lo ngowesikhathesi uphakathi kwe tube uyazigcoba ngawo lapho okubuhlungu khona uyawupuntshuza uphinde ke uvale kumele kuhlale kuvalelwe ukuze kungabhuluki

Amaphilisi aphakathi kwamabhokisi amancane kumbeni kumbondlela ezincinyane kuyabhalwa inani lawo lokuthi athathwa kangaki ngelanga.

Amaphilisi lawa aphakathi kwamaphetshana aweplastic njalo ayimibalabala etshiyeneyo ekhomba ukuthi ayelapha okutshiyeneyo. Amanye alombala olithanga, purple, brown, white.

Le imbodlela, iphathele umuthi wokukhwehlela siyabona ukuthi kubhaliwe ukuthi cough syrup. Ngumuthi onathwayo ovikela umkhuhlane wokukhwehlela ebantwaneni lebadaleni.

Lo umuthi ukhomba ukwelapha umuntu osehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo uyakhomba ukuthi uthathwa kangaki ngelanga njalo lesilinganiso sawo sibhaliwe.

Imithi efakwe emambhodleleni atshiyeneyo , njalo imithi le layo ibhalwe ngemibala etshiyeneyo iyaqamba inani lamaphilizi aphakathi ukuthi kuthathwa amangaki ngelanga ngezikhathi ezitshiyeneyo

Imithi esetshenziswa ensukwini zalamhlanje, iyatholakala kumambodlela amancinyane alezivimbo kumbe kumabhokisana. Ibhaliwe ibizo layo langendlela enathwa ngayo kumbe esetshenziswa ngayo.

Kuyatholakala imithi etshiyeneyo, eyokwekapha abantu. Yimithi ephekwayo. Ifakwe embodleleni. Esingathi yimithi yesimanjemanje.

Yimithi yokwelapha imikhuhlani kulabo abagulayo. Ifakwe kumbodlela encane. Omunye ufakwe kubhokisana elincane, njalo ibhaliwe ukuthi ngumhlobo bani womuthi. Lokuthi usetshenziswa njani.

Imithi etshiyeneyo ephakathi kwezimbodlela lamabhokisi. Ibhaliwe ukuthi yimithi bani amabizo ayo lokuthi ilapha imikhuhlane enjani lokuthi inathwa kanjani ukuze umuntu asile.

Amaphilisi la akhona phakathi kwebhokisi elincinyane elilombala obomvu lomhlophe. Amaphilisi akulezi insuku asetshenziswayo ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Ayatholakala emakhemesi kumbe ezibhedlela.

Kulemithi etshiyeneyo ngalezinsuku esetshenziswayo ukwelapha abantu. Amaphilisi ayafakwa kumaphetshana aphinde afakwe phakathi kwamabhokisi, abhalwe ibizo lokuthi mangaki lokuthi asetshenziswa njani ukuze uphile kuhle.

Imithi esetshenziswa esibhedlela iyafakwa emabhokisini kumbeni kuzimbodlela. Umbala wakhona yisibhakabhaka esimnyama lesimhlophe. Uyakhomba ukuthi usetshenziswa njani lokuthi kangaki ngelanga.

Imithi yesikhathesi eyensuku zanamhlanje Itholakala kumambodlela amancinyane lakumabhokisi amancinyane iyabe ibhaliwe ukuthi yimithi bani langendlela esetshenziswa ngayo.

Imithi yensuku zanamhlanje, iyatholakala kumaphepha eplastic. Nxa ingamanzi. Iyatholakala ezibhedlela, emakhaya, lasemadolobheni.

Okusetshenziswa ngensuku zanamhlanje kubhaliwe ibizo lawo lokuthi usetshenziswa njani kangaki ngelanga.

Lawamaphilisi ngawabomama njoba sibona kubhaliwe ukuthi omama kumele bawasebenzise ke lapho okumele asebenze khona

Wonke amaphilisi asemaphepheni amaphilisi la ayimihlobo etshiyeneyo ngemibala amanye amhlophe amanye alithanga nyana ayatholakala ezibhedlela ephiwa abagulayo abalele embhedeni beselatshwa

imithi yokulapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo kukhanya yimithi yokwelapha abantwana abancinyane ngoba kulomfanekiso womntwana imithi leyi isemabhodleleni lakumabhokisana amancinyane

Amaphilisi lawa aphakathi kwebhokisi elincinyane elilombala omhlophe loluhlaza kubhaliwe ibizo lawo lamaphilisi lokuthi uthatha amangaki ngelanga lokuthi wona mangaki phakathi.

Amaphilisi atholakala kumabhokisana ibizo lawo liyabonakala libhaliwe lenani lamaphilisi akulelo bhokisi litshengisiwe.

Imithi leyi iyasetshenziswa ngesimanjemanje ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo Kuyatholakala phakathi kwembodlela kumbe phakathi kwe packet Amaphakethi alembala eluhlaza, olithanga lobomvu. Imbodlela ilembala olithanga, lobomvu lesivalo esibomvu

Imithi esetshenziswa ngensuku zalamhlanje iyatholakala kumambodlela amancinyane kumbe amabhokisana amancinyane . Iyabhalwa ukuthi isebenza kanjani. Iyelapha imikhuhlane enjani kanye lebizo laleyo mikhuhlane

Nansi imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Layo limithi itshiyene imibala yayo lamabizo wakhona. Ngeyokusebenzisa nxa uthe wagula .

Umuthi lo uyatholakala ekhemisi uyawuthenga nxa Uthe wabhalelwa ngudokotela. Uyabe ubhalwe ibizo lawo lokuthi uyawusebenzisa kangaki lokuthi usetshenziswa njani uze uthole impilakahle nxa Uthe wagula

Leli ibhokisi liphathele amamaskhi asetshenziswayo ekuvikeleni imikhuhlane ememethekayo emoyeni. Kubhalwe inani lawo, kwatshengiswa lomuntu egqokile, evale umlomo wakhe lamakhala.

Imbodlela iphathele umuthi owokukhwehlela sibona ngendlela obhalwe ngayo. Imbodlela le iyanceda kakhulu njalo kumelingcinakale kuhle ukwenzela ukuthi isebenze kuhle

Ngumuthi uphakathi kwembodlela encinyane. Eceleni kulejekiseni. Okukhomba ukuthi umongikazi uzathatha umuthi, afake kunje..kujekiseni. Abesehlaba isigulane.

Imithi yalezinsuku itholakala emakhemisi, lo ungamanzi usembodleleni okunye ngamaphilisi ayabe esemakhadibhokisini.

Amaphilisi lawa asesetshenziswa namhlanje ezibhedlela ayatholakala emakhemisi kumbe esibhedlela ayakhomba ukuthi asetshenziswani lokuthi athathwa kangaki ngelanga

Amaphilizi asema pakethini njalo kubhaliwe ibizo lalawo maphilizi abhaliwe ukuthi asetshenziswa njani lokuthi mangaki

Imithi yakulezinsuku, amaphilisi asetshenziswayo esibhedlela ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, engena ebantwaneni labadala.

Imithi yakulezinsuku ifakwe kundawo ezitshiyeneyo amaphakethana amancane lamakhulu. Ngibona umbala oluhlaza amanye alombala ongowesibhakabhaka, umbala obomvu, atshiyene kusiya ngokuthi asebenza njani.

Imithi etholakala ezibhedlela lalapha ethingiswa khona, imithi leyo itshiyene yebo nginsuku zanamuhlanje yiyo enathwa ngumuntu okewagula

Amaphilisi lawa asemaphakethini aweplastic lawo amhlophe abhalwe ibizo lawo ngombala oyisibhakabhaka njalo akhomba ukuthi ayelaphani emzimbeni walowo osethe wagula .

Umuthi ubhalwe ibizo lawo,"glucose success".Amaphilisi aphakathi kwembodlela mele ahlale phakathi kwembodlela avalelwe agcinakale kuhle, abantwana abancane bangawaboni amaphilisi.

Umuthi wakulezinsuku osetshenziswayo ngabagulayo . Ungazihlikihlela lapho okubuhlungu khona ngokuwumpuntshuza ubesuwugcoba.

Imithi yakulezinsuku ke layo iyanceda kakhulu ukwelapha abadala labancinyane ma bethe bahlaselwa yimkhuhlane. Iyathengwa ke ezindaweni ezitshiyeneyo edolobheni okuthiwa ngama (Pharmacy).

Amaphilisi ayatholakala kumaphetshana njalo ayabe ebhaliwe ibizo lawo ukuthi mangaki lokuthi anathwa ngaziphi izikhathi zelanga.

Umuthi wakulezinsuku ubhaliwe ukuthi ungumuthi bani. Amaphilizi lokuthi mangaki, anathwa kangaki ngelanga.

Nanka amaphilisi alombala obomvu abhaliwe ibizo lawo njalo agcinwa phakathi kwembodlela okumele ihlale ivaliwe

Kusesibhedlela lapho okwelatshwa khona asebethe bahlaselwa ngumkhuhlane wenqondo. Kukhona odokotela kuleso sibhedlela.

Emakhaya, emadolobheni, ezinkomponi, kuyatholakala izindawo ezitshiyeneyo ezokwelapha abaGukayo..Njengakulo umfanekiso kulomama lobaba. Kulomongikazi ukuze abancedise kumpilaiahle yabo.

Isibhedlela lapho okwelatshwa khona imikhuhlane yengqondo bagqokile abongikazi ama coats abo amhlophe lezipenede zabo ezikhomba ukuthi bangobani yisibhedlela sengqondo lesi.

Luhlelo kwelinye lamazwe ase Afrikha ongamakhelwane lakithi, lapho ke okukhangelwa kakhulu ngempilo zabantwana emakhaya kumbe emadolobheni

Kulesibhedlela sabantwana abancinyane. Kukhomba ukuthi labo obongikazi kulapho abathola khona ulwazi, oluphathelane, labantwana abancinyane uma bethe bagula.

Imithi etshiyeneyo eyokwelapha abantwana abancinyane iphakathi kwamambodlela amancinyane laphakathi kwamaphetshana amancinyane ibhaliwe ukuthi isebenza njani lokuthi isetshenziswa njani.

Kulemithi ezibhedlela lemakhemisi eyabantwana abancinyane. Kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe bayethola uncedo ezibhedlela zabancinyane.

Ibhakane leli likhomba lapho okuyelatshwa khona abantwana abancinyane. Kukhona ke umfanekiso okhomba umama lomntwana wakhe.

Abantwana abancinyane kumele banakekeleke kuhle kakhulu ukwenzela ukuthi baphile kuhle bethokozile kungekho okubahlukumezayo ezinhlizweni zabo

Umntwana omncane impilo yakhe ukuze ihambe kuhle ufuna uthando Luka mama. Njalo kumele athole uchago luka mama. Kuqakathekile kakhulu empilweni yomntwana omncane.

Umkhankaso ophathelane labancane ukuze bahlale bevikelekile ,kumikhuhlane engabahlasela ngesikhathi bekhula.

Abantwana abancinyane balendawo lapho abayelatshwa khona uma bethe bagula. Lezondawo ziyatholakala emadolobheni amakhulu

Abantwana abasakhulayo emakhaya, emadolobheni balendawo zabo lapha abayelatshwa khona ezibhedlela abahlanganiswa labadala.

Ibhakane likhomba ukuqakatheka kokulimukisa abasakhulayo ngemikhulane i HIV kanye lokulatshwa kwayo.

Umuntu omdala kumbe omncane ulelungelo, lokuthi afundiswe ngemikhuhlane yalulezi insuku. Abancane, abasakhulayo, bayafundiswa ke, ngengculaza.

esibhedlela abantana abancane balendawo yabo yokulatshelwa nangu umongikazi lapha umntwana uyamelapha uyamhlaba i injection umntwana lo kumele athole impilakahle nxa ethe wagula ukuqakathekile ukuthi ayehlatshwa i injection kusiya ngokuthi ubulawa kuyini

Usana lolu lusesibhedlela luyelatshwa, lusesibhedlela sabantwana abancinyane. Umntwana lapha uyahlolwa ukuthi kambe kuyini okumphetheyo, ufakwe imitshina etshiyeneyo.

Nampa omongikazi esingathi ngodokotela, baphakathi komsebenzi omkhulu babili kutsho ukuthi kulesigulane esihlolwayo lapha, silalisiwe kulemitshinatshina yokuhlola ukuthi kuyini okumhlukumezayo lowo ogulayo.

Nango umongikazi kumbe udokotela ehlola isigulane ukuze abone ukuthi kuyini okumkhathazayo esebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuze abone okukhathaza lowo ogulayo.

Ngumongikazi ugqokile iyunifomu yakhe njalo ulalekhadi elikhomba ukuthi ungubani. Ugqoke izembatho zokuvikela ukungenwa yimikhuhlane emlonyeni wakhe.

Nantuhlelo olukhona olokuvikela abantwana kumikhuhlane. Nangu umongikazi uyelapha umntwana lapha.

Esibhedlela esikhulu, uyathola omongikazi odokotela njalo bayafundisa abantu, belaphe abantu. Udokotela ubonakala ngejazi lakhe elimhlophe lezikhali zakhe lembheda lapha okumele kulale khona abagulayo.

Lapha ngibona owezempilakahle umongikazi, babili omongikazi laba. Ugqokile izambatho zakhe zokuvikela ukuthi laye angabanjwa yilo mkhuhlane othize.

Udokotela nangu lapha siyambona uselebhu, uyahlolisisa ngemkhuhlane etshiyeneyo esebenzisa imitshina yalezinsuku.

Umntwana kumbe isigulane nxa esethe wagula uya esibhedlela ahlanganelwe ngabongikazi kusiya ngokuthi ugula okunganani, bayamhlola kumbe bamdabule ukuze bathole okuyikho okumhluphayo ogulayo.

Nangu udokotela lapha siyambona uyabobotheka okukhomba inhliziyo enhle .Kubhalwe lebizo lakhe .Ugqokile ijazi lakhe elimhlophe elisetshenziswa nxa umuntu esemsebenzini wakhe wokwelapha abagulayo .

Udokotela usesibhedlela lapha ke izigulane uyabafundisa ukwenzela ukuthi bahlale bevikelekile bananzelele ukuziphatha kuhle . Nampo ke lapha bayafundiswa labo bakhanya bayabuza imibuzo etshiyeneyo.

Esibhedlela omama abantu bayathola imfundiso. Nampo ababafundisayo babili balalele ukuze bahlale benanzelele imkuhlane engaba hlasela. Lokufundiswa ukuthi bazivikele kanjani abantu ezindaweni ezitshiyeneyo.

Isigulane labongikazi esibhedlela kuyahlolwa indlebe zakhe ukuthi zisebenza kanjani empilweni yakhe lo ogulayo.

Umsebenzi omuhle kakhulu ongafundelwa ngabantwana elizweni ukuze basebenze emtholampilo kumbe ezibhedlela ukuze abantu bathole uncedo nxa sebethe bagula..

Ngabadlali, endaweni yokudlalela, esingathi yiplayground. Esingathi omunye uselimelele. Sebemnika uncedo kwakuqala. Usewele phansi, kodwa bayamncedisa.

Kusekhemisi lapha okuthengwa khona imithi etshiyeneyo eyokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Layo igcinwe ezimbodleleni ezitshiyeneyo.

Ikhemisi le ingcwele imithi etshiyeneyo labasenza khona ukuze bekulayele ukuthi yiwuphi umuthi okuyabe kufanele uwuthenge ngemva kokubana subhalelwe ngomongikazi esibhedlela

Ikhemisi isedolobheni elikhulu. Kulalemota phambi komnyango wakhona lomdududu, yikho okusebenza ukuletha imithi lapha ekhemisi.

Ikhemisi iyatholakala emakilinika, ezibhedlela, kulapho okugcinwa khona imithi oyibhalelwa nxa uthe wagula, ungawuthenga kumbe uwuphiwe kusiya ngohlelo lwakho oyabe ukulona

Bahola imithi etshiyeneyo lokusebenza kwayo emizimbeni yalabo abagulayo ukuze kwazakale ukuthi umuthi oyiwo yiwuphi omele uphiwe abagulayo.

Kusekhemesi lapha kutholakala imithi etshiyeneyo njalo iyimihlobo etshiyeneyo, iyizilinganiso ezitshiyeneyo, isebebenza okutshiyeneyo njalo ilezilinganiso ezitshiyeneyo zokuthathwa ngelanga.

Emakhemisi siyayithola imithi etshiyeneyo njalo ihlezi ezindaweni ezehlukeneyo emaphakethini imbala itshiyene layo imithi yakhona ilemisebenzi etshiyeneyo emzimbeni womuntu.

Indawo lezi ziyatholakala ikakhulu emadolobheni amakhulu lamancane. Kuyabe kulemithi etshiyeneyo eyokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ilethwa ngezimota njengobana lapha ngibona imota imile phambi kwale indlu.

Yimithi etholakala ekhemisi ihle ifakwe kumabhokisana atshiyeneyo alebala eyisibhakabhaka lelithanga njalo abhalwe amabizo atshiyeneyo okukhomba ukuthi yimithi etshiyeneyo etholakala kumakhemisi.

Ekhemesi yindawo okugcinwa khona imithi etshiyeneyo njalo imithi le ungayithenga kumbe uyibhalelwe ngomongikazi endaweni ezitshiyeneyo emakhaya emadolobheni.

Ekhemisi kutholakala imithi etshiyeneyo, ibhaliwe amabizo ayo lamabhokisi alemibalala etshiyeneyo kukhomba ukuthi yimithi etshiyeneyo

Amakhemisi ayatholakala emadolobheni amakhulu. Lapho okugcinwa khona imithi iphinde ithengiswe. Iyathathwa yizimota ezitshiyeneyo kwezempilakahle. Nansi imota imile phambi kwekhemisi edolobheni elikhulu.

Imithi etholakala ekhemisi yimihlobo etshiyeneyo ibhaliwe langokuthi isetshenziswa njani.

Nansi ipharmacy etholakala edolobheni elikhulu , isakhiwo sakhona sikhomba ukuthi lidolobho elikhulu , kubhaliwe laphana njalo kulemithi etshiyetshiyeneyo oyokwelapha izifo ezitshiyeneyo

Ekhemesi kutholakala imithi etshiyeneyo ifakwe emagabheni, emambodleleni, kumaplastic kumbe kumakhadibhokisi njalo yabe ibhaliwe amabizo atshiyeneyo okukhomba ukuthi iyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Kusekemesi lapha okugcinwa khona imithi etshiyeneyo ifakwe endaweni ezitshiyeneyo amambodlela amancane amaphetshana amancane lamabhokisi amancinyane iyabe itshiyane ukuthi yelaphani emzimbeni walowo ogulayo .

Kusekhemisi lapho emadolobheni amakhulu. Lapho othenga khona imithi etshiyeneyo oyabe uyibhalelwe ngudokotela esibhedlela. Yikho ke othenga khona imithi ukuthi uyelatshwe umkhuhlane wakho uphole.

Nansi ikhemesi kulapha okugcinwakhona imithi etshiyeneyo ifakwa phakathi kwamaphakethi lezimbondlela lamabhokisi amancinyane.

Nanso ikhemisi isibhedlela esiyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emadolobheni amancane , emakhaya kumbe amadolobho amakhulu naso kubhaliwe ibizo layo lokuthi isebenza kangaki kwabhalwa locingo ongalisebenzisa

Ekhemesi lapho okutholakala khona imithi elethwa yizimota kumbe ithathwe ihanjiswe kwezinye indawo.

Kuwsekhemisi lapho okulemithi etshiyeneyo efakwe kumakhadibhokisi lakuzimbodlela okubhalwe amabizo awo, njalo iyakhomba ukuthi isetshenziswa njani, inathwa njani ngelanga.

Kuthengiswa imithi etshiyeneyo, imihlobohlobo yemithi. Nxa ugula uyabhalelwa imithi ngabongikazi kumbe odokotela uhambe uyethenga imithi ezindaweni zonalezi okuthiwa ngama pharmacy.

Ekhemesi okutholakala khona imithi eyokwelapha abagulayo kulemota yokuthwala abagulayo babuye ekhemesi.

Ekhemesi siyathola imithi etshiyeneyo njalo igcinwe endaweni ezitshiyeneyo emaphepheni amaphakethi izombodlela lamagabha.

Amakhemesi agcwele endaweni ezitshiyeneyo emadolobheni amakhulu lamancane, lemakilinika. Kulemithi etshiyeneyo umuntu oyibhalelwa ngudokotela ma ethe wagula. Uyahamba uyeyithenga emakhemisi imithi yakho oyifunayo.

Ikhemesi enkulu leyi edolobheni elikhulu lapho ke okuphiwa khona imithi iphindeke ithengiselwe izigulane nanso ke indawo lapho elizweni ekhemisi lapho etholakala khona.

Le yikhemisi lapho okugcinwa khona imithi etshiyeneyo ongayithenga khona nxa suthe wabhalelwa ngamadokotela ngesikhathi ugula.

Ibhakane leli likhomba ikhemisi ethize edolobheni. Lapho ke ongayakhona uyethenga imithi oyabe uyibhalelwe ngabongikazi ezibhedlela.

Kusekhemesi lapha nansi imithi etshiyeneyo egciniweyo phakathi kwamabhokisi atshiyeneyo lemithi etshiyeneyo njalo isebenza okutshiyeneyo emzimbeni yabagulayo

Ungangena kuma chemis emadolobheni amakhulu kumbe amancane uzatholake imithi etshiyeneyo ibhaliwe lokuthi usebenza njani iyabe ifakwe kumaphetshana amancane lamakhudlwana yiwo ke oyiphiwayo yilaba abaqeqetshileyo ukuthi bakunike imithi yakhona.

Ngumkhankaso wezempilakahle okhomba umkhuhlane oyabe uqhamukile langendlela ovikelwa ngayo. Lapha sibona imithi yangkhona okumele isetshenziswe.

Abantu emakhaya lemadolobheni bayalimukiswa ngemikhuhlane engaqamuka lokuthi bangazivikela njani kuleyo mikhuhlane.

Elizweni lonke kulemikhankaso eyokunanzelelisa abantu ngomkhuhlane wemalaria ukuthi singawenqabela njani lapho esihlala khona

Baphumile bangena ebantwini bekhankasa kumbe befundisa abantu ngemkhuhlane eqhamukayo kumbe engaqhamuka empilweni yabo ukuze bakwazi ukuwenqabela lokuyi vikela.

Lapha kusemkhankasweni ophathelane kwezempilakahle. Lapha abantu ababuzwa khona imibuzo ephathelane yezempilakahle ikakhulu kwabasakhulayo eyokungena emacansini.

Abantu bayafundiswa ngezempilakahle ukuze bahlale bevikelekile kumikhuhlane engaqhamuka kwenziwa emakhaya lasemadolobheni ngabeze mpilakahle

Nampa omongikazi emakhaya kumbe emadolobheni befundisa abantu ngemikhuhlane eqhamukayo ezigabeni zabo lase mpilweni zabo bayafundisa ukubana behlale benanzelela ukuthi bengangenwa yile imikhuhlane

Izibhedlela nxa ukhonangale kulezindawo zokuhlanzeka ekuthi nxa ungena kumbe uphuma kumele ugeze izandla zakho. Ukunqabela amagcikwane ongabe usuke uwabambile.

Kulemikhankaso eyenziwayo emakhaya, emadolobheni elimukisa abantu ngemikhuhlane eqamukayo kumbe engaqamuka ukuze bakwazi ukuyinqabela.

Nanzi izakhamizi omama, obaba, abasakhulayo bahlezi phansi belalele owezempilakahle ebafundisa, ebalimukisa, ebaxwayisa ngemikhuhlane engaqhamuka empilweni zabo kumbe imikhuhlane evele isikhona ukuze kunanzelelwe ukuvikelwa kwayo.

Abantu bayafundiswa ngemikhuhlane eqhamukayo empilweni zabo ukuze bakwazi ukuyinqabela kumbe ukuzivikela.

Abezempilakahle bavame ukwenza umkhankaso befundisa abantu ngemkhuhlane engaqamuka kumbe esiqamukile. Ukuze bakwazi ukuzivikela.

Kuqakathekile ukufunda ngokuphathelane lokwelamisa imuli .Abazali kumele bahambe bayethola ulwazi oluphathelane lokwelamisa imuli .

Esibhedlela sabomama abazithweleyo lapha abathola khona uncedo ngesikhathi bezithwele nampo abongikazi bayabancedisa.

Umntwana usesibhedlela sabancane, esingathi yi bhebhi ikilinika uzekhangelwa ehlolisiswa ukuthi uphile kuhle yini uhamba lomzali wakhe.

Lapha umama usesibhedlela uhlezi lomongiakzi uthola ulwazi okumele alusebenzise ngesikhathi ezithwala.

Abasakhulayo kumele bafundiswe ngezokwelamisa abantwana kumbe ukuziphatha kuhle ngesikhathi sebefuna ukuthi babe labantwana.

Lo ngumkhankaso ophathelane lezokwelamisa imuli kubomama abasakhulayo labomama

Umkhankaso okukhomba ukuqakatheka kokwelamisa kuhle leminyaka eqondileyo kwabasakhulayo labomama abasakhulayo abasazala.

Lapha-ke ukwelatshwa abancane, onana. Uzohlolwa umntwana impilakahle yakhe nangu umongikazi uyamhlola umntwana ukuze umntwana akhule kuhle, ehlolwa, ekhangelwa ngomongikazi.

Omama bayakhuthazwa ukuhambisa abantwana abancane esibhedlela ukuze bathole ukuvikelwa, ukwelatshwa lokufundiswa mayelana lokwelamisa imuli ngendlela ieqondileyo.

Kusesibhedlela kulomongikazi lezigulane abatsha umama lentombazana bayatshengiswa imithi esetshenziswayo ekululamiseni imuli.

Omama abasezingeni lokwelamisa imuli lokuba labantwana, bayahamba ezibhedlela besiyafundiswa kanye lokuhlolwa ngesikhathi belungiselela ukuba labantwana.

Yi"maternity wing" lapho omama ababeletha khona abantwana babo abancane. Umama sebelethile ingane yakhe ,isithwelwe ngumongikazi ingane yakhe. Umama lo khanya ubelethe kuhle njalo uthokozile,.

Abasakhulayo bayalimukiswa ngokuqakatheka kokuzivikela emkhuhlaneni ukuze bangabi labantwana besakhula benze baqale bafunde babelolwazi olujulileyo

Kuqakathekile ukunanzelela umgogodla wakho ukuthi ungalimali ngokusukuma wenze amaexercises atshiyeneyo ukuze ungalimali umgogodla wakho ngoba ukutshona uhlezi ilanga lonke kuyingozi.

Abadlalayo, abemidlalo ethize etshiyeneyo. Balemitshina yabo abayisebenzisayo. Ukuze impilakahle yabo, ihlale ihlolisiswa. Ukuze badlale kuhle, bengelamikhuhlane.

Kwezemidlalo lakho kuyatholakala imithi etshiyeneyo. Lapha kule aphlayensi ekhomba okugcinwa khona imithi yezemidlalo. Kulezivalo ezilombala omnyama okwesibhakabhaka.

Abadlali abatshiyeneyo bayanatha imithi etshiyeneyo kusiya ngokuthi badlalani ukuze imizimba yabo ihlale ivikelekile ngeskhathi besenza imidlalo yabo etshiyeneyo.

Abadlali bemidlalo etshineneyo kuqakathekile ukuthi bathathe imithi emizimbeni yabo ukuze baqine emizimbeni yabo benelise ukudlala imidlalo yabo beqinile.

kwezemidlalo kuqakathekile ukuthi umuntu athathe imithi etshiyeneyo ukwenzela ukuthi angaguli kumbe azivikele ngesikhathi eyenza imidlalo nansi imithi etshiyeneyo yokwelapha okutshiyeneyo emizimbeni yabadlali

Ngibona ke umongikazi ogqoke iyunifomu yakhe enhle elombala oyisibhakabhaka, ugqoke imask lamagloves ukhanya uphatheke lemithi yezemidlalo.

ngama gumboots izicathulo ezigqokwayo ngesikhathi usebenza esingathi ngesokuvikela umuntu ukuthi angawelwa yinozi avikeleke nxa ethe wawelwa yingozi intengo yaso lombala waso umnyama

Ngesimanjemanje esesikhona, esingathi yitechnology. Silayo imitshinatshina, encedisa ukuhambisa imibiko kuzigulane. Esetshenziswa, ngabongikazi bethu.

Izikhali ezitshiyeneyo ezitholakala ezibhedlela, njalo ziyasetshenziswa ekuhloleni imizimba yabantu abagulayo, njalo kusetshenziswa ngudokotela.

Izikhali lezi ezitshengisiweyo ziyasetshenziswa ekuhloleni ingaphakathi yomuntu ukuze umkhuhlane ubonakale oyabe usuthe wahlasela umuntu.

Isihlahlana lesi esikulo umfanekiso ngesinye sezihlahla ezelapha ngendlela yesintu okumele sisetshenziswe nxa umuntu esethe wagula.

Umuthi wesintu ungawulima kumbe uwukhe egangeni amahlamvu yiwo asetshenziswayo ayawonyiswa agcolwe kumbe abiliswe umuntu abe esenatha.

Ngesinye sezihlahla esisetshenziswayo ngokwesintu ukwelapha imikhuhlane ebantwaneni kumbe ebadaleni. La mahlamvu awakho luhlaza njengenjayelo amhlophe lamanye ayabonakala aluhlaza.

Nansi isihlahlana esincinyane esilamahlamvu njalo amancinyane aluhlaza. Ngesinye sezihlahla ezisetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane ngendlela yesintu.

Nansi isihlahlana esincinyane esilamaluba amahle abomvana. Ngesinye sezihlahlana ezisetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngendlela yesintu.

zikhomba ukuthi ziyasetshenziswa ekulapheni imikhuhlane etshiyeneyo ngendlela yesintu. Amahlamvu ungawakha uwachaye uwagige uwachole kumbe uwaxwathise ubesunatha.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni emadwaleni kumbe emaqaqeni. Kuyaqakathekiswa ukuthi isetshenziswe nxa umuntu esethe wagula.

Izihlahlana lezi ezitshengiswe lapha ziyimithi yesiNtu eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo kubadala labancinyane .

Lo umfanekiso ukhomba umuthi osufakiwe phakathina kwawo Ibizo lawo .Nxa uwusebenzisa uyawumpuntshuza ubesugcoba kujwabu lakho

Isihlahla esikhulu lapha esisegangeni. Laso singesinye sezihlahla ezisetshenziswayo ekwelapheni imikhuhlane ngendlela yesintu. Ungathatha amahlamvu aso kumbe amaxolo aso.

Iqakatheke kakhulu limithi ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo, njalo ngalezinsuku kuyagcizelelwa ukuthi isetshenziswe kakhulu limithi yesintu ekulapheni imikhuhlane.

Umuthi lo usetshenziswa ngesikhathi uhlamba impahla ubhaliwe ukuthi uyibizo bani lokuthi usebenza ukwenzani nxa uwatsha izambatho.

Nansi imithi yesintu isilungisiwe yasifakwa kumambodlela atshiyeneyo ngemibala ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi iyehlukene futhi yelapha izifo eziyehlukeneyo.

Yimithi yokwelapha abantu abagulayo, imithi yesintu. Kulemifanekiso ekhombayo izindawo lapho ogulayo angayigcoba khona. Layo imithi yakhona itshiyene, imbodlela zayo zitshiyene ngemibala langamabizo ayo imithi.

Le yimithi yesintu esilungisiwe, evela ezihlahleni ezitshiyeneyo, lazo zifanekisiwe, njalo kulemibala etshiyeneyo. Kulombala olithanga, obonvu, oyisibhakabhaka, lezivalo zawo zitshiyene.

Imithi yesintu esigayiwe, yacholwa, yalungiswa, yasifakwa phakathi kwesiphathelo amaphakethi ibhaliwe ukuthi isebenza kanjani emizimbeni womuntu.

Imithi yesintu iyasetshenziswa kakhulu kumpilakahle kundawana zonke emhlabeni. Nanso ke ikhomba ukuthi isebenza kanjani emzimbeni walowo osethe wagula.

Omunye yemithi etholakala kuzihlahla zesintu onathwayo ukuze impilakahle yalo ogulayo ivikeleke kuhle angaguli.

Imithi yesintu isilungiswa iphekwe ifakwe kumambodlela amancinyane kumbe kumaphetshana lamakhadibhokisi iyapakitshwa layo kumakhemisi aphathelane lemithi yesintu.

Izihlahla lezi ziyasetshenziswa njengemithi yesintu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo phakathi kwabantu

Imithi eyenziwe ngezihlahlana ezizimilelayo ezimila zodwa emagangeni , nanso imithi ibhaliwe , ingaba phakathi kwembodlela kumbe phakathi kwephetshana elincane njalo ibhalwa ngendlela elula eyokuthi umuntu lomuntu ekwazi ukuzibalela

Imithi yesintu isigqugquzelwa kakhulu ukuthi siyisebenzise iyanceda kakhulu ekuthini uphole emkhuhlaneni oyabe ulawo wena ogulayo.

Imithi yesintu etshengiswe lapha ifakwe endaweni ezitshiyeneyo layo ivela kuzihlahlana ezitshiyeneyo ikhomba ukuthi iyelaphani njalo kangaki ngelanga.

Sekugqogqozelwa ukuba abantu basebenzise imithi yesintu lapho iyaphekwa ibesifakwa endaweni ezitshiyeneyo ukuze ikwanise ukusetshenziswa ngendlela ezitsheyeneyo.

Imbodlela emhlophe, efanekiswe amanzi, ilesivali esimhlophe njalo ilomuthi wokwelapha ngesintu. Ibizo lawo litshengiselwe laphana.

La amambondlela alemithi yokwelapha abagulayo imithi yesintu. Kukhomba ukuthi imithi yesintu mele igcinakale njani.

Lapha ke ngokunathwayo ongakuthola ezitolo kumbe emakhemisi ukuze kuvikeleke emzimbeni wakho uphile kuhle.

Sesifundise kakhulu ngokuthi sisebenzise imithi yesintu. Izihlahla ezigcweleyo kundawo esihlezi kuzona iyaphekwa igaywe besokuphuma ke imithi esinceda kakhulu kumpilakahle yethu.

Izihlahla zesintu ziyaphekwa ukuze kuphume imithi etshiyeneyo, eyokugeza amazinyo. Kuhlanganiswa izihlahla zesintu esilazo.

Kulezihlahlana ezitshiyetshiyeneyo ezisetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane ngendlela yesintu. Ungazilimela zona kumbe ungazithola egangeni amahlamvu aluhlaza, liluba elimhlophe.

Lapha sibona izihlahla ezitshiyeneyo ezisetshenziswa njenge mithi yesintu, yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwaneni kumbe ebadaleni.

Imithi yesintu, amahlamvu aluhlaza isisentshenziswa kakhulu ekulapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Ungagqula amahlamvu uwagige, uwabilise unathe ukuze uphole.

Imithi yesintu iya iqakathekile kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo amahlamvu yiwo avame ukusetshenziswa.

Izihlahlana ezincinyane ezisetshenziswa ngesikhathi umuntu egula ezisetshenziswa ngedlela yesintu amahlamvu akhona aluhlaza amanye alamaluba aluthanga.

Nansi imithi, izihlahla zesintu ezisetshenziswayo ukwenza imithi yesintu esigqugquzelwa ukuthi abantu bayisebenzise ukuze basile kumikhuhlane engabe ibahlasele.

Yimithi yesintu esilungisiwe. Amahlamvu akhona asewonyisiwe asemelele ukuthi asetshenziswe ngabagulayo.

imithi le elapha yimithi yesintu yizihlahla ezilinywayo emakhaya ukuze zisetshenziswe ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo

Sekuqakathekiswa kakhulu ukuthi abantu basebenzise imithi yesintu ekuvikeleni kumbe ekwelatshweni kwemikhuhlane etshiyeneyo emakhaya lasemadolobheni. Iyalinywa kumbe ikhiwe egangeni ithengiswe.

imitshana yesintu isikhuthazwa ukuthi isetshenziswe kumikhuhlane etshiyeneyo kuyanathwa amahlamvu akhona ngemva kokuthi axwathiswe kumbe abiliswe

Ukuqakathekiswa ukuthi abamtu basebenzise kakhulu imithi yesintu. Layo imithi yesintu itshiyene. Kumele abantu babe layo emakhaya, lapha abahlala khona.

Kucholwa imithi lapha ke eyehlukeneyo imithi yesintu iluncedo empilweni zethu ngensuku zalamhlanje kuqakathekile ukuthi ke umuntu ke asebenzise imithi yesintu izihlahla zesintu ziqakathekile ukuthi sizisebenzise ukuvikela imikhuhlane.

Impilo yanamhlanje isiqakathekisa kumbe isigcizelela ukuthi sisebenzise imithi yesintu. Iyasinceda kakhulu kumpilakahle yethu emizimbeni yethu abadala labancinyane kuyaqakathekiswa kakhulu ukuthi siyisebenzise.

Izihlahlana, izihlahla ezisetshenziswa ngesintu sethu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, ziyalinyea kumbe ungazithola egangeni zizimilela ngokwe mvelo.

Nanzi izihlahla ezithile esilamahlamvu amade lamaluba ziyasetshenziswa lekwelapheni ngesintu imikhuhlane etshiyeneyo bengahlaselwa abantwana abasakhulayo labantu abadala

Isihlahla lesi kuthiwa ligabakaba, silamahlamvu aqatga lameva . Siyasetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla lezi ungazilima endaweni yakho kumbe uzithole egangeni kube usilungisa ke ukwenzela ukuthi uzelaphe ngaso yimithi yesintu eyiyo esigqugquzewa ukuthi isetshenziswe

Yizihlahlana lezi ezilamahlamvu aluhlaza, ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngendlela yesintu sethu.

emkambo kuyatholakalaimithi etshiyeneyo esingasetshenziswa ungumutu osokewagula imihlobo hlobohlobo etshiyeneyo ifakwe kuziphathelwa ezitshiyeneyo

Sithola izihlahla ezitshiyeneyo ezisetshenziswayo ukwelapha umkhuhlane ehlasela abantu esingathi yimithi yesintu.

abantu indawo ezitshiyeneyo sebefundiswa ngokuqakatheka kokulima imithi esingathi ngeyesintu nasi lapha imithi ikhona ilinyiwe yimithi yesintu encedisa ukuthi umuntu asile nxa ethe wagula

Isihlahlanyana lesi singesinye sezihlahla ezisetshenziswayo ekwelapheni abantu ngendlela yesintu. Kusetshenziswa amahlamvu angawonyiswa, acholwe, abiliswe anathwe ngogulayo.

Isihlahlanyana esincane ezisetshenziswa ukwelapha abantu abahlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo abancane abadala bangasisebenzisa